Esafuuriya mpango erimu ensenene kandi harimu na n'orwiiko rukozirwe nka ekijiko kandi n'orw'ekiti ruri omu nsenene, omu nsenene harimu na obutuunguru bushazashazire.

Obuteebe nibwingi munonga buri omu runyerere kandi bwine enkora z'emiringo ebiri, enyima yabwo hariyo akago k'oruyenje, obutebe obumwe bwine erangi erikwera kandi obundi bwine erangi erikwirangura

Amaato mingi munonga g'ebiti, agamwe gakomiremu eminaga agandi hariho abantu gari aha maizi haihi nana enkuungu Kandi abantu abamwe baine ebi barimu nibakora omu maato.

Ebimuri bigaramwaire bifundukire byine erangi nyingi, byine erangi eya kinekye erangi erikwera erangi eya kakobe kandi amabaabi g'ebimuri giine erangi ya kinyaatsi.

Ekyombeko kihango munonga kandi kyombekire nka omuzigiti kiri omu rurembo. Omu rurembo harimu nana ebindi bizimbe biingi. Ebimwe nebya kanyina Kandi ebimwe bishakiize amabaati gari kutukura.

Emiti mingi munonga ebyirwe ekwataine kandi erikushumashuma omu ruhanga emiti n'ebika bibiri oruhanga kandi aha rubaju rw'oruhanga hariho orundi rushozi ahaiguru hariyo ebicu

Embaata ey'omu kishaka erikutuura aha maizi eri aha mutwe gw'amaizi eine erangi erikwera na n'erikwiragura kandi aha rubaju rwaayo hariho omuti gumezire ahagati y'amaizi.

Akanyaruju kari omu Kati omu butaagi bw'oruyenje Kandi kahinduka erangi ahamwe Kaine erangi eya kinyatsi Kandi aha mugongo Kaine erangi erikutukura oruyenje narwo rwine erangi ya kinyatsi ekwatsire.

Omukazi akomire eishokye Kandi ayeshangiire omwenda gurikwiragura omu maraka ,ajwaire omwenda gw'erangi ya kinekye ,omu maisho gye harimu emeeza Kandi eriho ekyoma kya karimagyezi ataireho ebyaara aha kyoma kya karimagyezi.

Abaana bari omu kishaayi k'eitaka barimu nibiruka. Kandi abandi bantu baingi bari aha nkungu hangahariya barimu nibabaranzya.

Enguuto y'eitaaka neeraba aha rubaju rw'eka y'abantu kandi amaju gashakaize amabati gakyerenyire endiijo eka eri aha buseeri bw'enguuto eshakaize amabati garikutukura

Ekimuri ky'erangi erikwera kandi ahagati kiineho erangi ya kinekye. Ebimuri ebirikushusha biti ni bingi kandi biri omu mwirima. Enjoki eri ahagati y'ekimuri aha rangi eya kinekye erimu nenyunyuuta omweyangye.

Abeegi bari omu kibiina, bashutami bariyo nibabaziira ebitambara ,abamwe bajwaire emyenda erikutukura ,nana empare z'erangi ya kinyatsi Kandi abandi bajwaire emyenda erikwera ,abamwe bariyo nibasheka.

Ebendera nyingi z'amahanga miingi ziine amabara gatari kushushana zihanikyire ziri omu runyerere Kandi zihanikire aha byooma bisiigire erangi erikwera.

Omugyera muhango munonga kandi gwine amaizi mingi garikwiruka, amaizi giine ebingonzi nana ebifuro aha mutwe, omu rubaju rw'omugyera harimu ebishugi biine erangi eya kinyaatsi

Omukazi ari omu rutookye, Kandi orutookye rutemuriiregye tirurimu mwata ,ayemereire Kandi omungaro akwaitsemu ekicoori ayekoreire ekitookye aha mutwe ,omukazi ogu aheekire omwana omu mugongo

Enyamaishwa nyingi munonga ziri omu ihamba zinaganagire ziinami nizirya ebinyaatsi. Ebinyaatsi biine erangi ya kinyaatsi ekwatsire munonga kandi harimu nana emiti enaganagire.

Ekishengye nibagurizamu emyenda ebaziire kandi endiijo tebaziire. Emyenda ehanikire aha bwoma oburi aha bisiika kandi endiijo eri omu madaara. Emyenda eine amabara gatari kushushana.

Omushaija arimu nateeka itaka omu katiba kandi nariboneza narikora itafaari. Aharubaju hariho amatafaari mingi giyatiire kandi agamwe agemereize. Aineho n'ekidomora ky'erangi ya kinyaatsi.

Omukazi ari aha rubeengo arimu naasa oburo. Aineho oburo Kandi aineho n'esaano eyi yaasire. Esaano nagisa erikuza aha kadeyi akari ahansi y'orubeengo. Aha rubaju rweye hariho akatebe.

Eshere nyingi ziri omu nyanja kandi nizirebeka ebicweka bikye, ebindi ebicweka bisangiirwe amaizi. Harimu eshere enkuru kandi harimu nana eshere ento.

Akatanuuru kombekire raunda kahomire gye kandi karimu enku hagahari hariho akanju kombekyise ebinyaatsi enyima y'akaju hariyo emiti hariyo n'emitumba enaganagire omu miti.

Emeeri mpango munonga ey'erangi erikutukura hamwe n'erikwera eri aha nyanja haihi n'enkungu akaato k'ekiti kari omu maisho g'emeeri aha nkungu hariho amaka g'abantu.

Emeeza eriho ebintu bingi ebirikukoresibwa omu kuteeka hariho ekijuma kishazire kandi hariho amahuri hariho enyanya hariho na n'eshenda hariho n'obutunguru obw'amabaabi hariho n'omusyo.

Ekimotoka ekirikusharuura omuceeri kiri omu musiri kiriyo nikigusharuura hariho nana ekimotoka ekirikugwegura nikigyenda nakyo ekimotoka ekirikugwegura kiine erangi erikutukura kandi ekirikugusharura kiine erangi ya kineekye

Omukasheeshe kare munonga eizooba ririkuturuka ryine amaranzi maingi kandi garikwengyegyeta omu rangi eya kinekye, omushaija ari aha nyanja kandi akwaitse eirobo arimu narishokyera omu maizi.

Omushaija akwaitse ebendera. Ebendera eine erangi eya kinyaatsi, ahagati eine erangi erikwera kandi eteireho akamanyiso k'eihanga. Enyima yeye hariyo emotoka eriho abantu babiri erimu netambura.

Goonya eri aha rubaju rw'amaizi erimu neetaaha omu mugyera eyeshamize omugyera gwine amaizi maingi gaboniire garikureeberwamu omu rubaju rw'omugyera harimu amabare mingi

Enkyeka ekomire ebireere omu mabondo kandi enkyeka ezi nibiri ziririine, enkyeka eri aha kigata ky'ebirere kirukire kandi ekigata kikwasize aha itaka

Omusiri muhango gw'ebicoori bito. Ebicoori byatandika kunyeta, byine amakoora mingi g'erangi ya kinyaatsi. Ebicoori ebi nibyingana aha mutwe. Omu rubaju rw'omusiri harimu emiti

Ebimuri bya kakobe kandi emiti yaabyo eine amakoora g'erangi ya kinyaatsi ekijujuure kiri omu bimuri kandi kirimu kikinyunyuta amanyunya.

Enjoki eteekamire omu kimuri kimwe erimu nenyunyuta omweyangye ekimuri eki kifundukire kyine erangi ya kakobe ebicweka byako tibifuundukire hariho n'ebindi bimuri ebiri aha rubaju rw'eki ekimuri.

Endingidi eyegyekire aha kisiika kandi eine ehuuzi nyingi ekozire omu kiti, endiijo erambikire ahansi. Kandi abantu b'ebibumbe bari aha kisiika

Enjoki ibiri ziri omu kishaka nizitambura nizigyenda nizi hanyura ebinyaatsi nana emigobora yazo. Enyima yazo hariyo emiti mingi mihango miringwa Kandi ebinyaatsi ebiziri kutamburiramu byomire.

Enyamaishwa eine ebirayini birikwiragura hamwe nana ebirikwera eri omu eishwa erimu neerya ebinyaatsi eine omwana gwaayo gwemereire gugiterire omugongo.

Empundu eshutamire ahaiguru omu muti kandi ekwitse aha kitaagi erimu neeranzya ahansi. Empuundu egi ekuzire kandi eine ibondo rihango. Ebitaagi ebimwe bihendekire kandi nibizereera omu mwanya.

Endiiro erimu oburo kandi aha rubaju rwayo hariho akasuwaani karikureebwamu karimu rununiira, orununiira rurimu nana enyama, orununiira rukwatsire munonga kandi bikwatsize aha kameeza kashangiire omwenda gurikwera

Enyanja mpango munonga kandi aha mwaaro hariho ekizimbe kyombekire kirikuhika omu maizi, aha nkungu hariho ekindi kizimbe nakyo kyombekire kandi kishakairwe gye kandi hariho nana enguuto erikuruga aha mwaaro.

Enyanja aha mwaro hariho abantu baingi kandi n'abamwe bari omu maizi hariho ekiguzi kiraingwa ky'amabaare kandi aha rubaju orundi hariho omushenyi mwingi munonga

Emotooka eri omu nguuto ya koransi negyenda kandi eyegwire ebitookye omu bitookye harimu etundubaare erikutukura kandi harimu na n'omushaija ayemereire ayekwatsire aha byoma by'emotooka.

Akaato karuga aha nkungu, aha nkungu hariho omuti gwine amataagi garikukondokyera omu nyanja akaato karimu nikatambura omu kasheshe kare eizooba niriturika ahaiguru hariyo erangi ya kinekye.

Omushaija ajwaire empare erikwiragura n'ekooti erikwiragura kandi ajwaire n'etaayi. Ajwaire enkofiira aha mutwe erikwiragura ajwaire na giraavu zirikwera omu byara ayemereire aha muryango akwatsire aha kisiika.

Ihamba ry'omushenyi ririmu ebinyaatsi bikye kandi nabyo byomire. Harimu nana emiti eyenaganagire harimu enyamaishwa eyemereire ahagati y'obwerere.

Ebihingwa ni bingi munonga kandi biine ebimuri, ebimuri ebimwe biine erangi ey'akakobe n'erikwera, enjoki eri omu bimuri eriyo neenyunyuta amanyunya

Omwaana ari omu mwirima mwingi kandi nana oruho arimu natembatemba aha kashozi ayekoreire ebintu aha mutwe. Omu rubaju rw'omuhanda harimu emiti erikukondakonda amataagi.

Ekinyonyi kiramanywa nk'akanyunya kiri aha itaagi ry'omuti, kiratukura.

Orurembo ruhango munonga omu rubaju rwarwo harimu enguuto ya koraasi ebyiruka birimu nibigyenda omu nguuto orurembo rurimu amaju maingi agamwe na agakanyina, agamwe gasigire erangi ya kineekye

Emotoka nyingi ziri omu mwanya gumwe Kandi omu mwanya ogu harimu abantu baingi omu rubaju harimu emidaara eyi bakugurizamu ebintu kandi emidaara egi eri ahansi y'emitaka.

Omushaija arimu naavuga pikipiki omu nguuto ya kooransi harimu emotoka ezirimu nizigyenda nangwa na piki ezindi, aha rubaju rw'enguuto hariho inywero ry'amajuta ririkureebeka gye nagwa na zaapiki ezindi kandi ahansi yarwo harimu emotoka erimu neenywa amajuta

Obunyungu obunyungu bw'okugoyeramu bw'okuteekamu obushera hamwe nana enyabya hamwe nana esowaani zibumbire biri aha budaara kandi akadaara kari omu nju ahagati y'ebisiika bibiri

Omuntu akwaitse omusyo na rukaka omu ngaro kandi rukaka agikwataire aha meeza aha meeza hariho akabaho k'okucwekyererezaho ebintu arimu nashushubura egi rukaaka arikukoresa omusyo, rukaka ahagati eine rangi erikwera.

Enjoki ni nyingi munonga zerundaniire hamwe omu mufuna kandi omufuna gwebaganisemu kabiri. Zetoroirwe ebishaka by'erangi eya kinyaatsi ekwatsire kandi byine obumuri bw'erangi eya kakobe.

Omukazi arimu nayegyesa omwaana okunaaba engaro bari aha kinabiro ky'engaro eky'omunju Kandi akooma karimu nikamushukyera amaizi. Omukazi namworekyerera oku arakore. Aha kameeza akariho ekinabiro ky'engaro hariho aka girasi karimu ekimuri.

Orwaato ruhango ruri aha nyanja kandi hariho abantu bashatu. Enyima y'orwaato hariyo akantu k'erangi eya kinekye katsigarayo. Orwaato oru rusiigire erangi ibiri.

Omwishiki ajwaire emyenda y’eishomero esikaati hamwe nana esaati erikwera akwaitse ebitabo omu ngaro arimu nairuka omwishiki ogu arimu nairukira omu binyaatsi.

Enju nibagurizamu ebyomire kandi abantu bari omu mishuburo egyi. Ebimwe biri aha mabaafu Kandi ebindi biri omu budeya. Omutsigazi ashutamire aha kadeeya karimu ebintu.

Enjojo mpango munonga eriyo neetambura omwishwa kandi eine amahembe abiri magufu mahango omugobora gwayo egusherekire omu kanwa enyuma yaayo hariyo emiti kirambikire ahansi.

Amaato mingi gari aha mutwe gw'amaizi, hariho nebinyonyi biingi birimu nibiguruka omu mwanya. Amaizi nigaterwamu ebicu Kandi nigareberwamu.

Omushaija akwise eirobo omu ngaro kandi arimu naarishumya omu maizi aha mukono ajwireho eshaaha, eshaaha erimu ekinyarara kirikwera kandi ogu omushaija aine ebyoya bingi aha mukono

Emikono y'omuntu eri aha meeza, emeeza eine erangi erikwera kandi aha meeza hariho n'ekyoma kya karimagyezi hariho ebirahuri by'aha maisho hariho n'akapapura engaro z'omuntu zikwaitse esimu kandi hamwe nana akacumu.

Abashaija bashatu bari omu rugo rw'ente. Omu rugo oru harimu ente nyingi kandi barimu nibagyezaho kufunya mu emwe ey'erangi ya kitaka. Abashaija babiri bajwire emyenda erikweera, ondijo ajwire oguri kutukura.

Omuntu arimu natambura ajwaire esaati y'erangi ya kakobe ajwaire n'empare erikwiragura. Omukazi ogu aine ishokye ringi akwitse ekitabo omungaro n'akacumu arimu nahandiika omu kitabo.

Omwaana w'omwishiki ari aha nguuto ya koraasi arotami akwatsize ekitemere ky'enyaanya ahansi kandi omungaro emwe akwisemu akaveera kijwiremu enyaanya, omungaro endijo akwatsiremu esente z'ihanga erya Uganda.